Fukarabe do dari ha noku’el jangirde bedo wada lamar ka takana do ko larani kude jangirde mabbe ,be do wadi unifom mabbe rigaji danejum benanta sarlaji baleji nden bindi do takki dum be vindiri benanta bolom bolom hollata hitandere je dum wadi lamar man.

Jare kutinirɗum ha feji nafturgo benanta bo’inol ba’anteji mota fere-fere, ɗum hauti be nanta fulayaji sukul be nanta sufaina.

Pali nyebbam fere-fere je wujago ɗo jeri ha nokkuwel sorugo kare dum chaguwam manga andira supamaket. Nokuwel je a yahata a tawa kare ɗo joɗi ɗo vindana chede mujum asoda nder de’itare.

Pukaraɓe ɗo ha nder sudu jangirde, woɓɓe fere ɗo hufi defte, woɓɓe nder maɓɓe bo wanni mallumju muɗum aybe, ɓe hokki ɓe wato wattam aybe ɗum be mari, ɓe tuggi koppe maɓɓe ha leddi.

Rawandu. ɗum andira be alaɗe. Alade hunde on je yonki. Ɗumbo woɓɓe nder ummatore durata ɗum ngam heɓa sorra heɓa chede. Woɓɓe fere bo ɗo dura ɗum gam nyama.

Lekki: Lekki ɗon naftire ngam nyaundigu, lekki bo ɗo naftire ɓawo heɓugo umrore daga haa maskiɓe dow ko larani njamu, ɗum bo ɓe vindintama a yah suudu nyaudigu ngam a soda lekki man.

Kare beltinirɗum taitama ɗo jooɗii haa nder pilet o hauti benanta abarba, kankana, benanta tingere, tumatir be ko lutti ayaba.

Deftere ,deftee ɗo binde ngam hokka tariha, defte ɗo binde ngam jangina. Deftere on ɗo heɓe haa nokkuure jangirde ko nandani jangirde makaranta e ma jangirde islamiya. Nden bo ɗum ɗo heɓa deftere haa laybulaari.

Kofiji ɗo jeri guda jewego. Ɗum ɗo mari lawni fere-fere. Nden bo kofiji on je alminium to do’ake pusan. Ɗo joɗi ha daɓere. Ɗum ɗo naftira kofi ha yarugo ndiyam, be nanta sha’i ha sare.

Alluhawal ɗum ɓuri andirego be signboard. Ɗo waɗe ngam wangina nge'ngal ko ummatore mari haje. Ɗo ɗo wangini hotoji woɓɓe fere je waɗata talla ko larani ɓornugal.

Caagowa mannga, nga sippugo kare, ɗum sey bana kareeji fere-fere ɗo heɓe haa nder caago man .Ɗum anndira supamaket .Yebre ɗo ɓe holli nokkuyel jey ɓe ɗo kasi kare ko laarani ndiyam njaramji jey minaras.

ililal ,dum buri andirego be nanta tutawal, ma bo ililal ,do dara darnde dow wakkilgo lesdi ,ma bo hubbirde, do ilalal on je mari nonde fere fere, hauti be balejum ,yelo benanta bodejum ,hautade benanta zanugo kolo danejum ha nder.

Alluhawal manngal, ɗum ɓuri andirego be nanta saynbot. Saynbot hunde on je yimɓe nafirta ngam yottina leltal, maabo kubaruuji, maabo andina gaingal je shaago muɗum. Ɗo ɗo saynbot je hollata nokkuwel ɓe sorrata top tii.

Gasa hunde on jewi ummatore naftirta ɗum ha faunugo paune fere-fere, woɓɓe ɗon mora gasa ngam paune, oɗo bo o ho’i gasa man o safiti, nden o wujani ka penti dede ko yadi benanta toggore mako o wato boɗejum.

Gauri yaɗiri ha nder buhu be nanta mudo je ɗum modirta ɗum fondana goddo dedei ko mari haje, ɗum ɗon naftira gauri yadiri ha waɗugo gaari benanta nyiri ɗum ɗon naftira hedi bakkeje fere-fere.

Deftere, deftere ɗo vinde ngam hokkugo tariha, ɗum ɗo vinnda deftere bo, ngam janngingo ummatoore, ɗum ɗo siga defte haa nokkuuje sigugo anndira laybiri, ɗum ɗo soora defte haa luuɓe, ɗum ɗo bo siga defte haa janngirɗe.

Mangoro ɓiɓɓe leɗɗe on, je ɗum naftirta ha nyakkugo, nder kare pun kalloje fere-fere ko ɗum naftirte, mangoro do ƴakke ngam bedda njamu haa ɓandu labbina gite.

Dammugal nastugo sare dammuɗe man ko dillanta nai dammugal gotal wala maɓɓode, dammuɗe ɗiɗi ɗo ɗo mari maɓɓode man boɗon maɓɓi, nden bo nda dammugal je nastugo mota wodi dammugal fere bo hasera nden set-line tirewa set-line ɗo ha dow mahol sudu man.

Jemu sare be iyalu mako be ɓingel ɗo dari hilɗina be alƴerede fe’i be maɓɓe yigo wooru nder cuɗi siga maɓɓe heɓi ana ɗum bo hollata bana ɓe asni ko larani siga maɓɓe.

Biro manga je ɗum ɓuri andi rego be nanta maka, ɗon naftire ha vindugo bindi takanas ma ha nokkuje jangirɗe andira black bood. Ɗum vinda bindi nden bo ɗum vila ha ɗow black bood man.

Deftere. Deftere ɗo vinde ngam jangina ummatore kuɗe kimmiɗinide, nden bo ɗum ɗo tawa deftere haa nukkuje jangirde, ma bo haa pellel sigugo kare deftere ɗum andira laybri. Ɗo ɗo deftere nde tindinta goɗɗo haa do ko laarani chogguuji.

Fijobe bel kosde don der yinifom mudum dari do hildina be hunde ko be nufata hube fere do mari yinifom je nandata bafe bafe be sarla yelo hubbe fere bo do borni limsi daneje be sarlaji daneji be do faddi padeji je fijirde bol.

Gasa ha rewɓe ɗum ɗo more ngam latana ɓe faune ɗum ɗo bo lota gasa hore ɗum sefitaka ngam ɗum faunira oɗo o mori hore mako morɗi ɗuɗdi ɗi fuɗɗiri chaka hore jimmiti o waddi o feɗi ɗum benanta kare paune ɗum andira bit.

Himɓe dabbitoɓe ardungal siyasa, ɗo dou lawol, wangina ngela maɓɓe fago ummatore ɓe ɓe ɗaɓbɓititta ardungal ha muɗum. Woɓɓe maɓɓe, ɗon jogi tutaje, nɗa mo latata bana arɗaniɗo ɓe ɗo waɗi kare ɗum layit bulu ɓe nanta hifnere, hautaɗe ɓe metalo nden o ɗo waɗi gite nasara.

Fanka, je dou, ɗo naftira fanka gam hokkugo henduu, ɗoo fanka on je ɗum habbi ɗum ha silin je zamanu watoo (POP), ɗum bo wadanama jaigolji fere-fere gam faunugo suuduu man, fanka ɗo naftira gam hebugo hendu.

Na'ura hokkata pewol ɗum andira esi, ɗo ɓili ha dow bongoru, nden ɗum naftira woyaji yarata pewol man ha nder sudu, ngam fewna sudu ummatore joda nana belɗum ngam hisa nanugo powenga ha nder cuɗi maɓɓe,

Ba'anteewa mota hoosugo kare andira titit, maa bo a kori kura ɗon naftire ha ho’ugo leɗɗe, nyamande, ko nandi gauri. Ɗon bo tokka laabi labbaje wato laabi ɗi wala kolta. Ɗum naftirte burna labbaje.

Dabbaji sare ɗo dura ha geene nder saare. Mbeewa ɗo dari ha sera kombi kowagol jei ɗon howiri njamdi, ndabo agwagwaje guda ɗiɗi, kanje ma ɗe ɗo doggina durngol maje.

cagowa manga nga soruki kare je sai bana dum andira benanta spar market do tawe ha nokkuje fere-fere do dobe holli nokku’el on je be do kasi kare ko larani labbinirdum wato andira omo dum gud mama benanta clym be luttudum kare lo labbinirdum.

Lekki ɓuri andirego be magani do naftira ngam nyaunɗigu lekki bo fere-fere dei dei ko a nyawiri kanjum on dei dei ko ɗum hokkirta maɗa a yaha a naftira ngam heɓugo nyaunɗigu ɓandu ma ɓawo to maski ɓe yecci ma.

Nyebbamji fere-fere je ɗum naftorto ha wujugo ɓanɗu ngam fauna, ma bo digginay laral, nda pandu nyebbam ɗo jodiy ha sera, nda nyebbam fere bo ɗo ha nder kwali. Ɗum pat ɗon naftire ha wujugo ɓalli.

Cancanɗo. Cancanɗo hunde on je mari yonki, ɗum bo laati nder asngol koowooje ɗo tawey ha ladde ha dow baafe ma bo dow ngeene. Cancanɗo do mari mbososel je waɗugo suudu ɗum ɓe tagirta be boggi jey cancanɗo man bu’ata.

Fijowo bol ɗum andira be tabul tanis oɗo ha dou dari dou benchiwol man oɗo habda tappugo bol ɗum o fijiditta be bandiko mako. Ɗum ɗon fija fijirde tabul tanis ngam jartingo ɓandu.

Injiwa tappugo bulok dum zamanu, ɗo naftire ha fiyugo bulokje der jawal, inji man ɗo mari taya nden to ɗum jibi jaarandi be nanta siminti ga tokka fiyugo blok man ga ɗo siga ha noko’el ɗum mara haje.

Deftere. Deftere ɗo vinde ngam jangugo anda tariha, ma bo janga anda dedei ko duniyaru wontiri. Deftere bo ɗo tawe haa jangirɗe be nanta sudu sigugo deftere. Deftere ɗo holli woodi ko laarani be piiroje.

Ba’antewa mota andira titid, danewa. be wodi gonga fere bo zargina ɗo ha bawo hotade be mota pamarel je nastugo ha ɓawo mota tega titid, ɗo naftira ha ho’ugo kare tedduɗe takanasma ha labi ladde.

Biskit eakkugo, benanta kuje waggugo juɗe andira tishu, ɗo jerni ha nokkuwel sorugo kare ɗum sagoru maundu andira supermarket, pellel a yata a sodata kareji fere-fere ɗum a mari haje.

Ililal je buri andirgo be nanta tutawal ɗum darata dow darnde wakkili lesdi, ililal ɗo ɗow mari launi ko dillanta nai wodi boɗejum danejum ɓalejum benanta yelow.

Debbo ɗo joɗi ɓorni riga shirt kola danejum ,be nanta sarla ɓalejum o do jogi bo boro mako je juɗe hautaɗe be paɗe ɓalejum faune mako yadi be nanta ko larani gasa ɗum o hifni hifnere muɗum.

Himɓe ɗo hebbini ha nder koobuwal haɓana erugo mayo ɗum ɗo naftira koobuwal ngam era nokkuje ndiyam maabo era mayo woɓɓe fere ɗo dari volwa dou ko larani jahangal maɓɓe man.

Himɓe ɗoodari der koltal gal sei bana, hollata dottijo be ɓuukkoi mudum, dottijo man ɗo waɗi jampa be sarla, be gare, hifnere ɓalejuum limse daneejee, goto bo ɗo wadi jampa be sarla, ɓe wati gite nasara be hifnere.

Injiwa je ɗum naftirta ha fondugo teddenga kare, ma bo jamde ɗum andira kilo, ɗo naftire ha nokkoyel chagoji gam foo nda teddenga jamɗe ma bo buhuji gauri ko nandi e majum.

Gumbal akwati sikugo kare paune, ɗum naftirte ha waɗugo giraji je bature, ɗo waɗe gam ɓedda faune lasigite, ɗum ɗon bo naftire ha rewbe fere-fere je faunata ngam waɗugo lamar.

Korowal mangal je andira tri sita ɗo joɗi ha kombi korowal fere, ɗum nokuwel ɗum tafata koromje, ha dou korowal man wodi piloji je ɗum naftorta ha ɓarugo guda tati je mari kolo fere ko nandata tooka.

Ɗo debbo ɗo dari fauni be nanta paunule je al'ada mako, oɗo jogi jolloru, tummude, ngam fi’ugo nden o ɗo taadi leppi fere-fere hautaɗe be jigidaji maudi ɗum hollata o biɗdo nder yerobanko'en.

Keke je mari nokkuyel takanas ngel goɗɗo joɗata, ngam yarugo mo ha nokkuyel fere. Ɗon naftire ha asibitiji mauɗi ngam hokka nyauɗo bauɗe hosego nder dei, tare, yaramo ha nokkuyel ɗum mari haje.

Jamdi fanka ɗo joɗi ha dow korwal ha leddi, fanka on je ɗum naftirta ha dow silim ngam hokkugo hendu, fanka danewa nden bo wala pileji je hokkata hendu man, holli alama fanka man waɗama ngam vo’ingo.

Kolta ɗum zamanu wato lawol buwangal je zamanu ɗum andira flay ova ɗo ha nder birniwol nda bo ba’anteji ɗo sala fere tokka ha dow fere bo tokka ha les nonnon bo lawol ɗo ha saka.

Jalo je jamdi ɗo naftire haa remugo iri nokkuje chatuɗe wato remugo haa lope bana kaptu benanta nokkuje ɗe mari korka'e. Ɗum ɗo naftira jalo man haa kuɗe kimmini ɗe ko larani kuɗe ngesa.

Ardiɗo ɗo dari be Ummatore muɗum. wato Gomnajo kano Abba Kabir Yusuf. be nanta Ummatore mako ɗum bo ɓe ɗo waɗi Kolte. Gareji be nanta Kifneje ɗe al'ada Konkosiya.

Ardibe ummatore takanasma ballo ardido lesdi nijeria ,do jogi wato lamba samdinore gam hokkugo goddo mo hewti dum samdina ha lesdi nijeria.

Hoore leeso, be nanta nokkuyel siga ɗum andira wodrop. Hautade be nanta gumbal siga kareji, ɗum andira woldropji manga je sigugo kare. Ɗo dari haa nokkuyel ngel takanas.

Himɓe ɗiɗo rewɓe ɗo jodi bedo bo nder paune maɓɓe ɗum takanas ɗum hollata asngol maɓɓe e mada bi'aji maɓɓe ɓe ɗo jodi jude maɓɓe pat do hebbini benanta jawe non nobbodande maɓɓe do hebbini benanta sarkaji jei al'ada maɓɓe.

Flya ɗo joɗi ha dow benci. Ɗo naftira flaya ha kuɗe ko larani vo'itingo woyaji njairi lamtarki ɗo nangira ɗum ngam ɓolta woyaji njairi lamtarki nden nanga ɓiɗɗa wayaji mai haɓɓa.

Ardiiɓe haa fiiji dogginirgal laamu siyaasa, ɗo dari haa nokkuwel jey ɗum doggirta moftorde, nde takanas ngam famtinngo ummatoore. Ɓe ɗo jogi ɗereji ɓe ɗo holla dedey taskaram ko ɓe waɗata ngam ummatoore faama ɓe. Himɓe bo ɗo jooɗi jooɗini, haa sera maɓɓe ngam heɗutugo dedey ko ɓe taskitani ɓe, haa taskarawol man.

Sonduru ɗo dari ha dow leggal. Sonduru on bo jei mari launi boɗɗum ko nandi daneejum be nanta cuuɗi, sondu man ɗo dari eewa ha nokku’el fere.

Kare je ɗum nafirta ha paune rewɓe takanas nda jei ɗum nafirta ha wo’unugo gasa nden nda ɗo bo giraji on je woɓbe rewɓe waɗata dow dernde faune.

Gaasa honde on je ɗum naftirta ha morɗi ɗum ɗo morira hore goɗɗo hedi lawni fere-fere. ɓe mora gasa man ka jimmitira hedi bawo, ma bo ɓe mora gasa man warira her yeso. ɗo ɓingel on ɗo mori morɗi muɗum.

Rewɓe tato ɗo dari fauni bo, be nanta faune ko yadi be nanta al'ada mato ndondonu ɗum asngol mabɓe, goto debbo ɗo ɓorni kare ɗum mari launi boɗejum be ɓalejum, be riga danejum oɗo jogi bo viccho nagge je ɗum hollata asngol yuroba’en.

Lekki ɗum ɓuri andirego be nanta magani. Ɗon naftire ngam heɓugo nyaundigu. Ɗo ɗo lekki on je ɓikkon ɓikkon ɗum goɗɗo heɓata ha nokkuyel sorugo lekki ko nandani kemis be nanta hasibitiji.

Nonde dum hollata telegram, telegram don der gotel kujeji social media je dum naftirta telegram don naftiri ha yeutudugo be ummatore hedi wadugo chatin be nanta yewnugo vidio kol.

Gasa, gasa don labe gam latana goɗdo faune wobe bo do acca gasa ha hore mabbe tokka bijugo ka ma bo lota labbina gam dum latina be faune duɗugo gasa ha hore do wadda batte ko larani nawugo hore.

Lalle benanta jawe, do wade gam faunugo jude, lalle do takke nonde fere-fere da jawe bo kanjumma benanta agogo dum lati kuje faune ha bandu takanasma ɓiɗdo debbo.

Vosua hautade be tamseje ,dum don tamsa hunde gam nyamugo alama holli tamseje do dum naftiri dum benanta flawa tingere benantakare kimmiɗinide goddo do jogi chokali gam wailita tamseje man.

Fijirde bol ɗum Pucci waɗata goɗɗo ɗo jogi leggal ɗum o tappirta bol yake Puccu man yotti ha nokko'el je bol man woni. Ɓe ɗo fijira Pucci ha fijirde fere-fere.

Debbo be ɓingel ɗo dari, ɓe ɗo fauni kare maɓɓe debbo man ɗo haddi sket je kanti ɗo ɓorni himar je suddi ɓanɗu mako no foti, ɓingel bo ɗo waɗi tiched pamared be sarla ɗo faɗɗi paɗon muɗum, ɓe haɓɓi ni mo bo adiko.

Kare ponkalloje wato ɓiɓɓe leɗɗe je ɗum naftirta ha nyamugo, nda pia taitama benanta kras, hautaɗe be kareji fere-fere je ɗum nyamata, ɗo joɗi ha dau pilat.

Kombowal mangal je ho'atakare do ha der mayo do dilla, ɗon naftira kombowal gam ernugo kare ha nokowel takanasma ndiyam doggata no non bo kombowal do erna himbe ma bo ho'a himbe daga lesdi yahugo lesdi.

Dammugal nastugo sare don mabbi ɗum ɗo mabba dammugal ngam faddugo nastoɓe ema ɗabbaji non non bo mahol jai dammugal man ɗo hiɗi herdoman ɗa ha dammugal man bo ha yasi ɓe ɗo teɓi daɓere.

Alluha je ɗum ɓuri andigo be inde signboard. Signboard hunde on je hollata nokkuyel. Ɗo Ɗo signboard on ma'ana Alluha. Ɗum do holla African hotel ha nokkuwel nga woni.

Guano, guano ɗon naftire ha yahugo ɗaɓɓite hitte, ɗon bo naftire ha waɗugo yulɓe nden ɗaɓɓita leddaji huɓba hitte jongina fayande defa ha dow majum.

pali lekki nyaundigu andira be magani do jodi ha dow tebru dum do dabbita lekki bawo to maskibe ha doko larani nyaundigu umri goddo ya dabbita lekki ngam heba nyaunda bandu mudum

Mashika ɗum ɓuri Andirego be nanta Dambu. waɗama be nanta kare Kilanta Sei bana. hauti be Tingere, lidɗi be nanta Chitta andira tattasei ngam welnango Nyamdu man.

Riga juɗdum andira dogon riga nyotama jei turmi yel bongel waɗa na ma bo paune fere-fere ɗum ɗo ɓorna riga man takanas ma rewbe faunira ngam sura balli mu ɗum oɗo ɓorni riga man be gele.

Babal sorugo kare turmiji jei roɓe naftirta e mayadiji worbe do naftire gam surungal chagoru man ɗo kasi kare kimmiɗiniɗe niɗe nden da jairi lamtarki bo be fankaji ha der shago man.

Hoore leeso beenanta kare jey ɗum sigata kommbi leeso ngam sigugo kare andira "woldurop" ndaa bo a "kwaatiwa" sigugo kare manga, ɗum "woldurop" ɗo jooɗi. Kare on jeo ɗum naftirta ha nder suudu ngam naftira ha waalugo.

Alluhaawal manngal, ɗum ɓuri anndireego be saayin bot, ɗo dari ngam wangingo geyngal, ko goɗɗo mari haaje anndingo, to ɗo holli goɗɗo ɗo anndina deedey ko laarani geyngal ɗum lengi juuɗe.

Nyamdu ha nder pilate, nyamdu man lati chim-chim on be nanta haako hautade be nanta kusel. Nyamdu on je a nyamata itta velo nden bo anana belɗum.

Kare je ɗum naftirta ha sigugo defteji mauɗi be nanta amblonji je sigago wato ko nandani patakeji emboloji, man ɗo jodi be lawni fere-fere ɗo sigibo ha dow noku’el gayngal gam sorugo.

Lekki dum buri andirego be nanta magani, do naftire gam heɓugo jamu bandu ,dum bo maskibe ha doko larani jamu balli bibbe adamaen andira dokta'en bindanta godɗo yaha nokk’el sorugo lekki gam soda nde naftira.

Kare naftirgo ha kuɗe ko larani sewaku ha sare. ɗum hauti benanta manjagara ngam vuwugo, nonon bo shebur ɗon ngam ɓoftugo mbuwri man, nda saddere ngam sopputuggo leɗɗe nden wodi bo diga.

Leɗɗeji fere-fere je nyaundigu, andira lekki gargajiya. Ɗo jerni haa nukkure ɗum sorata kare leɗɗeji nyaundigu. Ɗum ɗo bo hauri ha nokkuwel man fere-fere.

Manne dum andira dam kunne. Ɗo naftira ha faunugo paune rewbe fere-fere ɗum ɗo wada dum ha burɗe noppi ɗum ɗobo wada dum ha kine dedai nogoɗɗo naftirta wato gam faunugo mako.

Huwobe kugal selim. Ɗum anɗira be piopi ɗo ɗoggina kuɗe mabbe je faunugo suɗu. be ɗo faunira ɗum be launi ɗanejum ngam vo’ina nɗen bo faɗɗa kujeji ɗaga ha jippugo nder suɗu man.

Goddo ɗo fauni benanta kare kimmiɗinide, ɗe andira sud ɓalejum benanta sarla, o ɗo waɗi bo paɗe mako ɗe yadi benanta nonde kare man, o ɗo dilla ha sera koltaya nda gefe mako bo keke na pep ɗum taya tati, benanta mahol je sare.

Fukaraɓe, vurti daga ha jangirde. Ɓe ɗo nder koltal maɓɓe jei yinifom. Ɓe ɗo bo dow laawol ɓaawo ɓe vurti daga ha nokkuyel jangirde maɓɓe. Be ɗo waɗi kare ɗe sai bana.

Kofiwa je faunirgo ndiyam to hautama ɓe jayri lamtarki andira ɓe ketil ɗum ɗo naftira ɓe kofi man gam dolla ndiyam ma bo waɗa kuje kimmiɗiniɗe ko ɗum mari haje defugo to ɗum hautama ɓe jayri lamtarki.

Oldi ɗum ɓuri andirego be kodi, mabo sarka ɗo naftire ha waɗugo ha dande, ɗo bo ɗum oldi'on je ɗum waɗata ha kosɗe ɗum woɓbe nder biɓbe rewɓe naftorto be majum.

Alluha je ɗum andira be sinbod ɗon waɗe ha nokkuwel takanas ma ha ofisji, jangirde, ngam holla nokku’el ɗum woni, nden bo wangina geygal ko ɓe mari haje ɗo holli wato nokku'el on je ɗum heɓata ɗereji tiket je nastugo pi rowal

Pirowal andira benanta jirgin sama, ba’antewa on je firata do ndenbo ho’ata ummatore ɗuɗbe naftira benanta na uraji gam yarugo ɓe ha nokko’el dum ɓe mari haje der wakkati.

Nyɓaalo saare jay say bana, nyiɓiraama nyib, ol zamanu, saare dow saare, waato gidan sama. Nden wadɗanama penti daneejum , nden gilasji boo waɗama haa nokkuuje ngam vo’’ina saare man.

Ummatore ɗo hebbini ha nokkuwel ndarugo pijirle, fijirde ɗon wade ngam jartina bandu no ɗo nokku'el on je holli ɗum ɗo waɗa fijirde ko larani doggudu. nden ummatore bo ɗo joɗi, woɓbe fere ɗo dari ngam laradede no ɗum fijirta.

Koofi nyeɗugo ndiyam haa loonde, ɗum hawti benanta laɓe ema kare kimmiɗiniɗe. Jey ɗum naftirta haa saare, ko laarani kilanta ,bana koofi ɗo a naftiran haa nyeɗugo ndiyam yara, maabo a nyeɗa ndiyam a yara haa nokkuyel feere.

Koromje ha nokkuyel sorugo kare ko nandani leshe e ma woldrop wato akati sigugo kare ɗum ɗo waɗa koromje ha palo ɗum ɗo waɗa koromje ha ofiseji gam joɗago.

Penti ɗon waɗe gam wo’ina nokkure takanas ko nandani mahol godɗo ɗo jogi penti ɗo habda woutungo penti ha mahol ɗum takanas nda bo kati penti man bo ɗo joɗori bokati fere ɗo jodi ha yeso mako.

Ittirɗum cheede ma bo waɗir ɗum cheede ɗum andira pos ɗo jooɗi hauri chaaji ngam waɗugo chaaji, ɗum ɗo naftira pos hano kuje feere-feere ngam ittugo cheede ma bo waɗugo cheede ha bankiji.

Lemu, lemu gote nɗer ɓiɓɓe leɗɗe, je ɗum naftirta ha yarugo, ngam nafa ɓanɗu. Ɗo lemuje ɗe takanas ɗe mari tuppe tuppe, nɗen ɓo alama hollata ɓana ɗe kecce.

Gasa hore sukajo ɓe ɗon nokku’el je laɓugo mo, ɓawo ɓe laɓi ɓe faunani mo gasa man ɓe penti ɗum andira mari launi yelo, wato nareri gam yada be dedei ko o mari haje.

Lekki, ma bo magani, dum dondonu. Do haurei fere-fere nden bo wara naftire ha nyaundegu lekki dondonu do haurei benanta bafe, fere-fere biɓbe ledde fere-fere be nanta dadi ledde.

Riga juɗɗum ɗum andira dogon riga, rewɓe ɗon naftira ɗum ha faunugo ma bo sura balle muɗum. Doggon riga ɗo ɗo mari launi fere-fere den bo ɗo faddi pade je mari bolɗe boɗejum be leppi ɓaleji.

Mbaggu: Mbaggu hunde on je ɗum tirata be nanta laral hautade be leɗɗe. Ɗum waɗa ɗum bo be ɓoggi ngam fiya hokka sautu ɗum goɗɗo mari haje. Ɗum ɗo fiya mbaggu ha yake doggingo lamarji fere-fere takanas ma je al'adaji dondonu.

Mahol sare je zamanu sare dow sare wato andira gidan sama benanta mahol je wadanaka plasta, da bafe bo do hasira nden wodi bo na ura je hokkugo jayri elamtarki wato andira sola ha dammugal nastugo sare man.

Kare je ɗum naftirta ha kuɗe ko larani hokkugo jayiri andira sola do jo’ina ɓawo ɓe vurtin ɗum ha nder kwali nda bo rimot je naftirte be kugal sola man.

Cagowa manga je sippugo kare kimmiɗinid, kare fere fere ɗo heɓe ha nder cagowa be andugo ɓi ƴummatore dede no ɓe sorirta kare man, ɗoɗo ɓe holli nokkure je ɓe kasi hunde je a naftirta ngam woggugo juɗe, naftire ha woggugo kujeji.

Mota manga nga andira burazil, ma bo maka polo, nga mari lawni danejum be gilasji ɓaleji nga do dilla ha dow lawol leddi bonningol ngol bo gasɗe, e ndiyam ɗo hebbini alama hollata mota man yiɗa iri yadu manɗo.

Kare paune, dum andira pop, ɗo mari fawda benanta shesdin, hautade be jambaki, nonnon bo wodi daroggal to har, amaɓɓiti pop man, ngam a naftira ha fawnugo yeso mada.

Shagoru maundu du sorugo kare kutinir ɗum je lengi juɗe, hauti be nanta ɓoggi waɗugo chaji, memoriji, be nanta empiji nanugo gimi, hautade be kare feere-feere je ɗum naftirta lengi juɗe.

Unirɗi je zamanu ɗo ha nder lumo spermaket, ɗum ɗo naftira be inji nden goɗɗo waɗa ko mari haje'unugo, ko nandi kare mantinirɗum ha hako, chitta, tattasei, attarugu, be tingere, ko nandi be majum waɗa nden maɓɓa to ummini inji man sei una ɗum ɗiggina.

Kare pawne jey rowɓe naftirta, haa fawnugo ɓalli maɓɓe, ɗum bo naftirte haa gite, waato ɓedda laasi gite, ndaa nyebbamji bo jey ɗum wujata, ngam fawna nokkuuje ko nanndi peɗeeli, be nanta haa dow gite.

Gaasa ɗum ɗo moora gaasa ngam laata fauwne haa ɓiɓɓe rewɓe, o ɗo moori gaasa moorɗi mannga be peetel. Nden feere bo, ɗon hubbi nonnon mooraaka, o ɗo waati iyapes daneejum.

Ɗerke en do wada fijirde ball kosɗe. Ɓe ɗo lowi kare maɓɓe je fijirde, ɓe paɗeji. Woto nder maɓɓe wala paɗe. Ɓe do fija bo gam jartingo ɓandu sankita Ei'am.

Fulawaji ɗiɗi je ɗum tiggi ha nder looɗe je mari lawni goldin, ɗo joɗi ha dow lawol nastugo dammugal sudu, ɗum ɗo naftira fulawa man ngam faunugo ha sare, nde ɗum waɗa ni lawni kachi ɗiɗi, nda lawni je nandi be toka nda bo penti danejum.

Nyiri marori be hako stew. Ɗum waɗama hako man be nanta kusel je teteki wato (kare redu) je dabbaji. Ɗum ɗo nyama nyiri ngam ɗum itta velo ha ɓandu ɗum ɗo ƴakka kusel bo ngam nanugo beldum e'ma waddugo njamu ha ɓandu.

Eh lilal, ɗum ɓuri andireego enanta tutawal, tutawal ɗon waɗe ha nokkuje feere feere ngam holla alama ɗum ummatoore mari haje, ɗoɗo eh lilal on je mari launi ɗiɗi daneejum benanta ɓoɗeejum.

Sare sai bana, mahirama be mahol zamanu sare dou sare wato gidansama, bo holli dammugal sare man ɓalejum nden beɗo vindi be bindi boɗeji hollama wato nastugo sare man, sare man bo huwama benanta jamɗe ɓaleji.

Gumbal pewnirdum kare beltinirɗum ko nandi ndiyam njarete nɗam piyo-wata be nanta mineralsji fere-fere. Nga ɗo maɓɓiti ha nder maga man bo nda nokkuje je ɗum sigata kareji man fere-fere.

Wirso, Wirso ɗon nder gotel dabbaji ladde kalluɗi ɗi bo to yi goddo habdan faɗɗugo mo. Ɗon nder ladde ha dow leggal doggina genndam muɗum.

Koɗol ɗum anndira be sarka, hawtaade be nanta kuje noppi waato yeri. Jey ɗum fawnirta rowɓe. Rowɓe ɗo naftira koɗol e ma yeri ngam fawnugo takanasma yaha nokkuuje kimmiɗiniɗe.

Korom je jodago jeba’antawa mota benanta boggi je to goɗɗo jodake habba dum, didadi ko larani hukumaren to hakkilanta fiji jehale rosesefti umri dum do holli glas je holli fulawa ha yeso mota man.

Ka’e bana nandata hosere nokkuwel on ngel takanas ngel mari ka’e man, hunde on bo babal je goɗɗo yata joda ngam lara fottina mo, nden bo ɗo mari bana lawol ha goɗɗo va’itirta hado hosere man.

Appul, appul hunde on jei ɓikkoi leɗɗe marɗe samɗinoore takanasma ha ummatore. Appul ɗon launi ɗiɗi, nda boɗeejum nda bo ɗum baafe-baafe waato koore, ɗum ɗo naftire ngam nyamugo nana belɗum ma bo hokka ɓandu njamu.

Dammugal nastugo sare mangal, ɗum andira get, ɗo naftire ha nastugo ba’anteji, ko nandi mota, be nanta mashin. Da wodi dammugal petel bo, je hmbe nastirta gene fulawa do layi va’i ha dow mahol man, nden bo wodi woyaji je rento ha dow mahol man.

Leeso be be’itte, hawtaade be filooji haa nder suudu. Suudu man bo, ɗo ve’ita be nanta be’itto, ɗum lawni baafe waato girin, be nanta mahol man, ɗo nanndi be nanta lawni be’itte man. Ndaa yiite bo, ɗo haski haa sera.

Paali magani ɗiɗi ɗo jouɗi. Magani ɗum naftira dow darde hurgugo ummatore hedi ko larani nyau ɗum be nyauri, maski ɓe dow ko larani jamu don vindina mo mari haje lekki man dow o'ya soda ha nokku'el ɗum sorata lekki ngam nyaudigu.

Fijoɓe bol kosɗe, nasti ɓaɓal fijerɗe. Ɓe ɗo nangi layi, ngam ɓe ɗilla nokku'el je ɓe yata ɓe senɗa ko'e maɓɓe. Ngam fuɗɗugo fijerɗe bol kosɗe. Ɗum ɗo fija fijerɗe bol kosɗe ngam jartina ɓanɗu.

Chittaje kecche je ɗum andiri tattase ɗo joɗi, ɗum ɗo naftira tattase ha waɗugo kare ɗefeteɗum nandi hako, ta’ugo ɗum waɗa ha nder salat, be nata naftirgo ɗum babe fere-fere gam nyamugo.

Himɓe ha labbare, benanta saare maɓɓe. Ɗum bo ɓe waɗi cuuɗi je geene. Cuudi geene benanta mahol loope. Nonnon bo haire hoosere maunde ɗo ɓawo wuro man.

Ililal je ɗum buri andirgo benantaa tutawal, tutawal ɗo waɗe fere fere be bo numo e ma’ina fere fere, ɗo tutawal on je mari launi ɗiɗi o mari danejum benanta bafe bafe wato girin.

Deftere ɗo joɗi ha dow be’itte sudu wato kappet, ɗum do naftira deftere ha jangugo bedde andal ma bo janga tarikaji kimmiɗiniɗi, ɗo ɗo deftere on nde mari tarika do ko larani lesdi sokkoto ɗum bo hamidu mohammad mai chanu vindi.

Injiya je dum naftirta gam tapputuggo dereji ,don naftiri hedi laabi fere-fere tappita dereji mardi lawni ma bo dereji bindi gam jangugo fere do wadire bedanta defte ko bo kateji surga tegal.

Ɓokatiru do jodi alama holli bokatiru man ɗo wari ndiyam ɗo naftira bokati ngam wadugo ndiyam ɗo naftira bokati ha yogogo ndiyam bokati on je lawni yelo.

Fijooɓe bol ɗum juuɗe ɗo doggina fijerde maɓɓe. Ɓe ɗon nder kare maɓɓe jei fijerde bol ɗum juuɗe. Nden bo ɓe ɗo faɗɗi paɗeeji maɓɓe. Himɓe ɗo hewi ha sera maɓɓe lara dedei no ɓe dogginirta fijirde man.

Riga juɗɗum je andira dogon riga nyotama be nanta launiji fere-fere je faunugo ha daande riga man. Rewɓe ɗon naftira ɗum ngam latina ɓe sorugal maabo faunugo dow ko larani yahugo lamarji fere kimmiɗiniɗi.

Ardaniɓe lamu siyasa ɗon ha nokkuwel ngel takanas ngam doggigo moftorde, nden kareji kimmiɗiniɗi ngam faunugo nokkuwel man ɗo ha yeso maɓɓe, ɓe pat ɓe ɗo dari holli ɗou ɗo ɓe ɗo doggina takiyare lesdi nijeria.

Kare fere-fere je ɗum naftirta ko haurani be nanta nyebbam wujago sabuluji je ɗum naftirta jei ndiyam ha yiwago hauti benan takare jei rewbe naftirta ko nandi pauda jambaki ha nder shagoru sorugo kare paune.

Kare punkalloje: Ɓiɓɓe leɗɗe on je ɗum naftirta ha nyamugo. Kare man hauti be nanta apple, lemu, ayaba, be nanta kankana. Pat majum ɗon haure ngam nyama sembeɗina ɓandu goɗɗo hokkamo iƴam boɗɗam

Teburwal mangal benanta koromje ko dillanta jego, ɗo joɗi ha nokkowel ngel takanas, ɗum bo himɓɓe naftirta ngam joɗugo waɗa gewte ko nandani mitin, ma bo joɗa nyama nyiri.

Silawo roba dum andira kondo bodejum don naftirai ha sigugo kareji ta kanasma kare dotti ha sare dum sigan kare ma bo wobɓe fere laiba tasaje hippa ha nder kondo man.

Silawo sigugo mbuuri, ɗum andira kondo. Ɗo jo’ine ha hunduko sare, ha caka dammugal ngam himɓe tokka hu’ugo mbuuri ha jei sare, ɗo sakkina ha nder man, fodde ɗum yaha ɗum rufa mbuuri man ha jiddere.

Tamsere andra shimpshim ma ɓo mic pipe hunde on jeyi ummatore naftirta ha nyamugo gam nana belɗum ma bo nyama itta velo ɗo joɗi ha dow tire.

Laiburɗum tasaje andira soso jamdi, ɗum ɗo naftire ha laibugo ta saje nden bo ɗo naftire ha layɓugo kujeji fere-fere je naftirte ha kare kilanta je saare ɗum ɗo lotira ɗum fayanɗe.

Inji je ɗum naftirta ha sare ngam unugo kare kimmiɗinide ko ɗum defirta, ko nandi tattase citta tinyere ema luttuɗum kare je ɗum wawata unugo ngam naftire ha yake defugo hako.

Paɗeji ɗo hebbini ha nokkuyel sorrugo paɗe, ɗumbo paɗe silipas on launi fere fere, ɗo heɓe haluɓe, ɗo ɓeɗo kasi ha shagoru maundu ndu andira supamaket.

Tamseere, meat pie ɗo jooɗi ha dou tirewo wato plate ɗum nyaamirgo nyamdu. Tamseere man waɗiraama be fulawa, be kare fere-fere be nanta kusel ha nder. Nda haakoji jei salat ɗon bo kanyum ma ha nder.

Kare naftarago ha do ko larani kude makaniki'en takanasma vo’inobe kare jairi lamtarki hauti benanta fulayaji, sukulji, benanta kuje fere-fere dum naftirgo kare jamde.

Labbinir ɗum omo andira kilim, be nanta pali je hebbini be nanta kare labbinir ɗum feere-feere do kasi ha der shagoru maundu ndu ɗum yahata soda kareji feere-feere andira supa maaket.

Apple lawni bodejum: Do sawi ha nder leda. Dum do heɓa apple ha biɓbe ledde. Nden bo dum do naftira apple ha nyamugo, ngam hara. Nyama bo, ngam heɓa njamu ha bandu mudum.

Sare zamanu. sare maunɗe, mahira sare dow sare anɗira giɗansama. mahama ɗo vooɗ.i ummatore bo heban noko’el pesingel ha nder sare man.

Ardiiɓe fiiji laamu ko dogginirta piigal siyaasa, ɗo dari ha nder lamarka takanas, ɓe ɗo samɗina goɗɗo fere laatiiɗo kimmiɗiniiɗo ha joonde maɓɓe, ngam samɗinore nde hollata kanko ɗo o goɗɗo on jottiiɗo.

Kare ɗum naftirta ha fiji kilanta takanas je hako, ɗo jeri ha tasaje fere fere ɗum nandi benanta hakoji fere-fere be leɗɗe.

Hoore bingel debbo, holli ɗo haɓbi adiko, adiko ɗon habbe ngam fadda wato gaasa, ɗum goɗɗo mari takanasma to ni naftirama adiko boɗɗum laata hunde faune.

Caagoru mawndu ndu sippugo kareji fere-fere, jey ɗum anndira supamaket. Ɗoɗo ɓe holli nokkuyel, jey ɓe ɗo kasi kareji jey ɗum sorata, jey nyebbam wujungo ɓikkoy ema kare ko laarani ɓikkoy.

Nyamdu nyiri marori do jodi hander plait dum bo wadanama yaji ,dabo salat be he’i benan tatingere do hander tasau man hauri dum do nyama nyamdu ngam ittugo velo.

Fijoɓe bol kosɗe, ɗon nokku'el ɓe taskititta ngam nastugo fijerde maɓɓe, ɓe ɗon bo heɗiti ardiɗo maɓɓe, ngam hollita ɓe dede nuo o mari haje ɓe dogginira fijerde ɗum ɓe nastata wakkatiel ɓe taskiti bannin man ɗo.

Kowoje fere-fere ɗo wali ko nandani baɓatti, chufi, be nanta kenkeso. Alama holli be fu fini ɗum lekki on ɗo wali mabo wati.

Ililal ɗum anndira be nanta tuutawal, ɗon waɗe ngam wakkilgo leddi, ema kuɓɓirle jooɗiiɗe joonde hoore muuɗum. Ililal bo ɗo tigge, haa nokkuuje kuugal.

Gasa hunde on je umma tore morata. Takanasma rewɓe gam latana ɓe paune. Wobɓe fere ɗo mora gasa man jimmita ha yeso, woɓbe fere ɗo mora gasa jimmita ha ɓawo. Odo bo o mori gasa mako o habbika ha chaka hore, den bo wodi morɗi je mari launi fere gam faunugo

Roobaji lekki ɗo hebbini, be nanta lekki ha chagoru sorugo lekki nyaundigu, ɗum bo maskibe dow ko larani nyaundigu, windinta goddo dow yaha ɗaɓɓita ngam yara o nyaunda bandu mako be nyauko damata mo.

Debbo ɗo borni limse je hawri riga ɗum hawri be sarla, nden oɗo mori morɗi mako fauniri benanta paɗe daneje andira kamvas, oɗo wakki boro bo ndabo burdi je zamanu do ha kombi dammugal nastugo shago.

Kusel gertugal defama benanta defol gol sey bana ɗo maiqini ɗo joɗi ha dow plat benanta talia spageti ngam mo mari haje nyamugo.

Remot, remot naura on je ɗum naftirta ha gumbar redio manga andira tv hedi ɓeddugo volume, ustugo volum, benanta canjugo tacha e ma mabbutugo sidi.

Fijotoɓe fijirde bol ɗum waɗete be nanta juɗe wato tebul tenis, ɗum bo ɓe ɗo doggina fijerde man, o ɗo ɗo wadi limsere mako woɗere be sarla balejum.

Bafe, bafe mangoro dollama ɗo joɗi ha nder tasau. Ndiyam man ɗo naftira gam nyaundigu, woɓɓe fere bo ɓe ho’a bafe man gam hokka dabbaji mudum nyama.

Zane. zanama ha bongoru mahol. Ɗum bo holli nonɗe ummatore ɗo lara ɗebbo fere do jooɗi siwa kosam ha tummuɗe. Luttuɓe bo ɗo dari ha bawo mako lara ɗo paune on je ɗum zani ha mahol.

Mbulukamre ,ɗum anndira be nanta winndo hollaama, be nanta gilas jey ɗum fawniraama haa saare. Nde ɗum mahiri be lawni penti, ko dillanta geɓe ɗiɗi, ndaa yelo nonnon bo, ndaa ɗo bo ɓaleejum. winndooji man guda ɗiɗi pat ɗo mari gilas.

Kareji fere fere ko nandiri milik, benanta nyamduji e ma njaramji fere fere, ɗo kasi ha nokkuyel shagowa manga andiraɗum restoran. ɗum bo kasama ngam marɓe haje sodugo.

Shagowa manga ga andira be supamaket, nokkure nde a yata sooda kare hakkilo ma ɗo de'iti na hautaɗe be yer ɓotiral be ummatore, ɗo ɗo ɓe holli nokku’el jei ɓe ɗo sigi kareeji ko larani mureteɗum waato chakulet.

Defte fere-fere ɗo hebbini ha nokuel gel takanas, defte on bo jey defte dina islam, ɗum hauti be nanta 'al qro'anu teddunde, be hadiseji fere-fere ɗum modiɓe vindi.

Gertogal do dari ha nokkuwel gel takanas dura nder gene, asugumri on daneri hore mari do mari bodejum den bo dido ewa wendu ndiyam ha yeso mari wodi leggal bo katako do wali ha kombi mari be hayre do jodi.

Feho je zamanu, ɗum ɗo naftira ɗum ha wulugo wato urne te ɗum sudu andira turaren wuta, ɗum ɗo naftira feho man be njayri lantarki ɗum waɗa urɗi man nɗe seto tokka jabugo do ummina surde ha nder sudu d

Nokkure nyamugo nyamdu nde sei bana, ɗum andira restorant, nda ɓe ɗo jeri koromje be nanta benchije ha ɗum sigata nyamdu, nden nokku'el mam bo ɗo mari de'itare, nda fanka bo ɗon gam hokkugo ummatore hendu.

Lelwa ɗo gotel nder dabbaji ladde je dum yi'ata, nden bo wadata bononda, ko larani dabbahon pamaron, lelwa ɗo tawe ha der ladde, ɗo tawe bo ha nokku je ɗum durata kare dabbaji wato andira zu.

Rigayel je ɓingel nyotama benanta gudel, ɗum bo mari launi fere-fere ko nandini zargina danejum be ɓalejum, nden ɓe fauniri ɗum be kare fulawa danejum yake nyotugo.

Beɗi titte ɗum andira dar duma, Ɗo we’iti hebbini ha noku’el sudu maundu andira falo, da bo sallaya ɗum julugo do we’iti, deftere do mabbiti ha dau benciyel gam ɗum sigata ɗum janga.

Alluhaje ɗum ɓuri andirego be nanta saynbotji. Ɗo wangina ina ko laarani noku’el ngel ɗum hollata, nda mota bo ɗo dari haa kombi mahol feere mangol, ɗum andira be nanta saare dow saare, waato gidan sama.

Debbo ɗo wawi ɓingel do bo dilla be ɓingel ɗon dow lawol o ɗo fauni be kare mako suddi nyukkini yeso mako. Nden o ɗo jogi ki ha juɗe mako o ɗo waɗi bo jawe ha jungo mako ɓingel mako ɗo ardi mo ɓe ɗo dilla.

Alluhaji je wanginta gengal nokuwel ma bo yottina lela fago ummatore ɓe salato ha dow laabi andira sin-bod, ɗo andina dou do nokuwel je makaranta on bee tega imnu abas.

Baafe leggal dibino fuɗɗi yoorugo ɗo yena, ɗo jimmiti haa leddi haa kombi mahol feere, ɗum ɓe wadiri be nanta kwaano haa nder nokkyel jey ɗum howani dibinooje man.

Chanchan do hunde yonki on jei mari kotse juɗɗum do wanca ha nder ladde dow gene e ma bafe chanchan do do wada sudu mudum be bu’e mudum bu’ata garaji hebbina no kuwel ha dum jodata.

Deftere ɗo vinde ngam ekkitina ummatoore kuje kimmiɗiniɗe ,maabo janngina tarihaaji. Ɗoɗo deftere on, nde wallititta goɗɗo haa anndugo yakeeji ko laarani ardungal ɗum ma marate haaje.

Shagoru sorugo kare faune, karefaune ɗo fere fere ko nandani bana jambaki, fauda urdi, benanta nyebbamji fere-fere ɗi ummatore naftirta ngam wujago ha ɓalli maɓɓe.

Nder sare ɗo do hoto holli nder sare takanas, ɓo ɗum kareji ɗo sankiti, ko nandani bokatiji yewugo bafji be nanta kareji fere-fere ha nder sare man.

Alluhawal mangal ɗum andira be saibot ɗo wangina dedei ena ko winda hatotton gam andingo ummatore nokuwel ma bo wadugo geygal gal takanas ɗum ɗo haa nokuwel gel leddeji do filiti hatotton dum dow lawol ombo je motaji do dogga.

Hoto nonde ɗum hollata twita, kanjum on hoto sonduru ɗum woni ha dow ililal twita, twita ɗon naftira ha nder gotel nder labbi social media.

Dammugal nastugo sudu ɗo maɓɓiti, dammugal bo ngal mari launi ɓalejum, nden mahol man bo waɗama be penti fere-fere nandi be toka- toka be nanta tais ɗo mari launi boɗejum be leddi - leddi.

Ardiɓe ha fiji dogginirgal lamu siyasa je lesdi nijeria. Goto maɓɓe ɗo joɗi nden ummatore fere bo ɗo ha sera heɗiti dede ko oviyata ngam olati oɗo waɗa jawabu kimmiɗini ɗum dow ummatore ɓe owondi.

Akwua tiru je ho’i kare ko larani naftirɗum ha makaniki'en wato vo’itinoɓe ba’anteji hauri be nanta skul ji supainaji fere-fere be notinji je ɗum haɓɓirta ngam naftirago yake kuɗe.

Ummatore ɗo haɓana yahugo julurde gam doggigo ibada. Ha julurde man ɗo mari labpikaji nden ha totton bo ɓe ɗo bili nauraji je naftirta be nanta haske naage andira sola.

kare je ɗum naftirta ha kuɗe ko larani vo’’inoɓe na uraji andira be makaniki'en, ɗum naftire hedi ko larani sukul ngam fista njamde, ma bo supaina ngam haɓɓa, ma bo fista, ɗon naftire be nanta biroji bindirɗi ngam foonda.

Ummatore julɓe wurtake daga ha nokku'el doggingo ibada maɓɓe e ɗum julugo, ɗo ɗo holli ɓe vurti on bawo ɓe juli jum'a nyande jum'are ɗum dogginta kala nyalomare jum'a fu.

Koromje je sei bana jo’inaama ha nokku’el doggingo lamarka takanas. Ɗum boo ɗe ɗo jodi jonde vi’ete hai teble nda flawa bo ɗo fauni nokkure man. Koromje man daneje e ɗo mari launi.

Ɗereke en ɗiɗo ɗo wakkindiri njala. Goto ɗo borni jampa be sarla be hifnere, ndiyam toka-toka. oɗo jogi lengi juɗe goto bo ɗo jogi jungo mako.

Kwali ɗum sawi fandu urdi, ɗo wali ha dow darduma ɗum ɗo naftira urdi ha fesanago limse, ɗum ɗo naftira urdi ha fufango ɓandu, ɗum ɗo waɗa urdi ha nder chi’e ma ngam noku’el ura.

Dammugal nastugo sare, ɗum ɗo waɗe ngam hokka godɗo bososel no nastira sare, mabo vurta, ɗum ɗo maɓɓa sare ngam ta dabbaji nasta, set layi ɗo joɗi hadow mahol man, nden ha yolnde sare man bo wodi ilagol diyam.

Fodirɗum ɗuɗirga hite ma bo famɗugo hite ɗum andira stabilizer. Ɗo naftire ha nokkuje fere-fere ngam fotta dedei no hite nastirta ha kare ko nandani tivi be nanta fridge hautade be fankaji.

Fukaraɓe ɗo ha nder aji jangirde, ɓe ɗo wailiti ngam ɓe ɓamtana mallumjo maɓɓe juuɗe, ɓe holla ɗum samɗinore dow dedei ko wannata ɓe, ngam famtingo ɓe andal ko ɓe waari ɗabɓutugo.

Dammugal je ɗum naftirta ha nastugo sare. Sare waɗama be nanta mahol zamanu boɗɗum nden waɗanama be nanta penti danejum hautade be takkugo tais je nandata be nanta launi leddi. Nda bo ha sera man gene je ɗum awi ngam vo'ina sare man.

Fukaraɓe ha nokkure janngirde maɓɓe ɗum bo ɓeɗo dari waɗa taskaram ka takanas dow ko larani taskaram janngirde maɓɓe, ɓeɗo mari yunifom ɗum hollata lawni zargina be nanta danejum, nden woɓɓe maɓɓe bo ɗo mari yinifon yelo be sarlaji ɓaleji.

Dammugal nastugo mahalowa manga nga mahira bee nonde saare dow saare waato gidan sama. nden waɗanaama penti lawni feere-feere ngam vo’unugo. Mashin ji ɗiɗi ɗo dari haa sera, nden debbo do jooɗi.

"Agogo" agogo ɗo naftiri ngam larugo taim agogo ɗo naftiri ngam paune ɗo jungo goddo on ho’i holli ɗo habbi agogo mako da defte bo ɗo jodi ha sera.

Ummatore ɗo dari dow layiji ha kombi ba an tewa mota nga ɗum suddiri be tampol boɗejum, je hollata kuɓbirde fere ɗo senda kuje, fago ummatore man komoi ɗo nangi layi ngam bo heɓa jaɓa ballaka ɗum hokkata.

Gene fulawa ɗon launi fere-fere ngam ɗum naftira hedi faunugo nokkure takanasma sare, gene ɗo je fulawa hollama ha kombi sare ɗum bowodi leddeji ha sera man sare mahande be mahol zamanu.

Taasawo defirgo, taasawo defirgo hunnde on jey ɓe hawtata bee nanta yiite lantarki ɓe ndefa kuuje kimminiidɗe jey ɗum mari haaje. Ɗoo ni ɓe ɗo ndefa nyaamdu ɗum nyebbe.

Debbo ɗo jodi zana noku'el ngel hollata bana alama oɗo zana mayo, ledde, nden bo alama fuɗirde na nge, oɗo jogi paranti ɗum hebbini benanta kare pawneji di onaftirta man.

"Dammugal" nastugo sare je ɗum fauniri be nanta paune fere-fere hedi mahugo nda kareji bo je ɗum naftirta yake ko larani dogginirgal kugal man be hunde jamdi je ɗum va’ata totilan ɗo jooɗi ha nder man ɗon haski ngam vallita huwoɓe no ɓe hutinirta.

Nokkuyel ɗum sorata kare pawne ko nandini paɗe jei rewɓe e'nanta de worɓe. Nden bo nda pellel je ɗum ɗo ɓili ɓoggi je ɗum haɓɓata ha kesi wato bel.

Lengi juɗe hunde on je ɗum naftirta, nda goddo ɗo jogi ha juɗe mako, nden juɗe mako bo ɗo mari pegge je sei bana, be nanta agogo ɗum lawni ɓalejum, pegge mako ɗo mari lawni goldin.

Ililal ɗum ɓuri andirego be nanta tutawal, tutawal on je hollata alama lesdi, tutawal man ɗo mari nonde ko dillanta tati, wodi bo bula, danejum, hautaɗe be boɗejum.

Deftere, deftere ɗon naftira ngam jangugo, deftere bo ɗo tawe ha suɗi jangirde andira makaranta, do tawe bo ha suɗi shiga kare, ko larani tariha ɗum andira laibrary, ɗo deftere on je waɗa takanas dow tawhed ɗum bo muhammad bin abdul wahap waɗi.

Maadi manga ɗum mahira mahol zamanu, saare dow saare ɗum bo kampany maral mo Ummil Global compani. Den bota ba’antewa je zamanu ɗo dari ha sera.

Chagoru maundu ndu sippugo kare fere-fere ɗum andira spermarket, ɗum bo hebata kare kimmiɗiniɗe ha shagoru man, nda ɗo be ho’i nokku’el je ɓe ɗo jeri kareji ko nanden ndiyamji jaretedi, mineras fere-fere, ema goɗɗum.

Faandu nyebbam wujago ɗum kanti, ɗum ɗo wuja nyebbam ngam faunugo, ɗum ɗo wuja nyebbam ngam ittugo dotti, ɗum ɗo wuja nyebbam ngam diggina laral goɗɗo.

Nokkuyel sorrugo kare mangel ɗum hebbini kareji fere-fere ngam sorugo be de’itare dum andira be Supa-maket. Ha ɗoni ɓe holli nokkuyel je ɓe ɗo kasi Nyebbam je wujago fere-fere.

Robaaji fere-fere, be nanta kore ɗo jooɗi. Ɗum ɗo naftira roba ha defugo, ɗum ɗo naftira roba ha hokkugo bikkoi nyamdu. Roba ɗon naftire ha nyeɗugo ndiyam.

Apul, apul ɗum mari lawni giriin wato bafe- bafe, ɗo hebbini ha nder nokkuwel sorrugo, ɗum ɗo heɓa apul daga ha ɓiɓbe leɗɗe je ummatore naftirta ngam nyaamugo nafaɓe nden nafa ɓalli maɓɓe.

Injiyawa manga je naftirte ha hokkugo jayri lamtarki, ma bo inji je ɗum naftirta ha mba’antedi amma ɗo alama holli ɗum injiwa on manga nga ɗo joɗi ha nder sudu ngam ɗum ummina ga, nga hokka jayri lamtarki.

Ililal, ɗum buri andirego be nanta tutawal, ɗon waɗe ha nokkuje kimmiɗiniɗe ngam holla darjidingo nokkuje man, takanas leddi maɓɓe kuɓɓirle. Ililal je mari lawni ko dillanta tati danejum, zargina, be nanta boɗejum.

Taaliya beenanta kare beltinirɗum feere-feere, konanndi bee dankali ɗoddefe haa nder boziwo, fayannde booziwo ɗum boo fayannde man ɗo suurta cuurɗe ɗum hollata hiite ɗo huɓɓa haa les man.

Leddi jnaaraandi ɗo juugi haa kommbi mahol, jnaaraandi ɗon naftiraa haa fihugo blok ɗo naftiraa njaaraandi haa waɗugo plasta jei zamanu to hautaa ma bee nanta siminti.

bozuwa taasaw on jey ɗum naftirta haa defugo non-non boo taasaaje man ɗon naftire haa rottugo nyamdu to maɓɓi nyamdu man boo laatan fewtilawtaako, taasaaje on jey zamanu jey ɗum heɓata haa nokkuyel soorugo ko bo ci’e haa ɗum naftirta

Gene fulawa awama boɗɗum ha ɓawo mahol. Gene man bo waɗama layiji fere-fere ko dillanta layi nai. Layi gotel gene awaman ɗo, ɗon nandi be launi yelo. Nden bo ha sera maaje ɗum daɓake mahol.

Dammugal nastugo sare mahama je sai bana, dammugal ged on je nastugo mota, nden wodi dammugal bo pamaral je ummatore nastirta, nda ba’anteji ɗiɗi mashin ɗo dari ha yonde sare man.

Alluha ɗum andira sinbot ɗo wangina inaka goɗɗo mari haje, ɗoɗo alluha on je hollata noku'el gel andira fema wato federal goverment of nigeria federal ross mantenos agency.

Tursuje Ɓendi, ɗo Feɗi ha Leggal Muɗum, ɗum ɗo Heɓa Tursuje ha Ladde gam Nyamugo ɗum ɗo Nyama Tursuje ngam Beddana Goddo Iyam ha Ɓandu Muɗum.

Gude, turmiji fere fere ɗum mari launi fere fere hauti benanta leshin benanta waxji ɗo jeri ha nokku’el ɗum sorata kare, roɓe don naftira ɗum ha faunugo, nden bo sura ɓalli muɗum.

Kare ɗum naftirta ha waɗugo sewaku nokkure, ɗum hauti benanta manjagara, buwirɗum, benanta jale hautaɗe be ceburji je ɗum naftirta buwuri.

Jude ɗiɗi do hofnira ɗum bo juɗe man fu jei rewbe on takkanama lalle ɗum ɗo wada lalle gam faunugo wato ha juɗe mako wodi feggere do wati dum mari lawni golden

Nyebbam jey ɗum naftirta haa wujaago haa ɓalli maa boo wuje haa hunnduko, ɗo naftire haa pawneeji feere-feere takanas maa rewɓe ɗo waata ɗum haa peɗeeli muuɗum laatina ɗum pawne.

Hoore inji namugo kujeji fere fere ko nandani benanta gauri marori benanta butali hautade be wadugo dirba dumdo naftira dum hedi hebugo kuje ko ummatore naftirta ha nyamdu

Dammugal nastugo sare gal ɗo wadiri be nanta kwano ha cuɗi je ɗum mahiri leddi, don maɓɓi be likle wato kiy dammugal man ɗum ɗo nastira sare ɗum ɗo vurtira nda hako bo je lekki gadina ɗo ha sera.

Defte defte ɗo fere-fere, ɗo defte, ko hollata janngirde, ko laarani diina islam, ɗum hawti be nanta al kur'aana teddunde, be nanta defteeji, ko nanda ni be hadiseeji boy, ɗo jooɗi haa nokkuyel siga defte.

Nanirɗum haa noppi, andira bulutut. Ɗo naftire haa haurugo lengi juuɗe, ngam a tokka noutugo yeunandu haa noppi maɗa, ma bo a haura ɗum be lengi juuɗe ma, a tokka nanugo gimi.

Ta sawo ɗon maɓɓi joɗi benanta lariya, nde nda horde bo roba je ɗum naftirta ha kuɗe kilanta, ko nandi nokkugo hunde. ta sawo bo, ɗo waɗeiri nyamdu ma bo siga hunde himmiɗininde ha der mago.

Diga don naftire ha sopputugo leddi ,nonnon bo don naftire ha soppugo kuje chatudum ko nandani ka’e ema nokuel dum goɗdo mari ha je pusugo ko larani madi.

Larerdum wakkati andira agogo je jamdi. Do naftire ha larugo wakkati, don naftire bo ha pawne. Ɗum ɗo haɓba agogo ha juɗe ngam lata pawne. agogo man do mari launi danejum benanta goldin boggol man.

Chagoru mauɗu ɗuɗum sippa takareji fere-fere. Ɗum ɓo jerata kare, ɗum winɗa inɗe ɗaiɗai no kare man sorete. Ɗum anɗira Supa maket, ɗo noku’el on je ɓe holli ɓe ɗo kasi kareji, je ɓikkon naftirta, anɗira Haribo.

Chagoru maundu andra supamaket, ɗum sorata kareji fere-fere ɗum goɗɗo mari haje, ɓe holli nokwel je ɓe ɗo jeri pali nyebbam je wujago, wuja ngam fauna, mabo wuja ngam heɓa sembiɗina laral ɓanɗu.

Lekki ɗum buri anɗirego be nanta magani. Ɗo naftire ngam nyaundigo banɗu. Lekki bo fere-fere. Bo ɗokaji fere-fere ɗum hokkata goɗɗo ngam naftirgo lekki man. to har hebi kubaru man ɗaga ha maskibe ɗow ko larani jamu.

Ardiɓe fiji doggi nirgal lamu siyasa, Ɗo doggina moftorde nde takanas ɗum ardiɓe man ɗo joɗi ha koromje ɗum andira haytebur, nden luttuɓe ummatore bo ɗo joɗi heɗiti dede ko ɓe volata, ha yake moftorde nde takanas.

Labule je ɗum mabbirta ɗammugal. Je ummatore nane waɗira be nanta lekkon. Ɗum ɗo naftira labule man ha mabbugo ɗammugal suɗu, ema bulukamru, wato winɗo. Burna fu ɗum himbe labbaje on naftirta.

Baaɗi ɗiɗi, ɗo joɗi haa dow leggal haa nder ladde. Baaɗi gotel nder dabbaaji ladde, ɗum bo waandu ɗo nanditira be nanta ɓiɗɗo aadaamajo, ngam wandu ɗo umma dara dillira be kosɗe ɗiɗi.

Suudu nyamugo nyamdu jei zamanu andira be restoran, ɗo jooɗi fauneji muɗum pellel nokkuge jonde ema koromje jei ɗum ɓilata nyamdu ha dow majum, nda goɗɗo ɗo jooɗi waɗa waya reni ɓe waddina mo nyamdu.

Fijirle ɗo fije fere-fere. Ɗo pijirle on je ɗum waɗata be nanta puccu anɗira polo. Ɗum bo goɗɗo pijowo ɗo ɗow puccu mako jogi leggal, ɗum o fiirta tamre bol ɗum pucci man fijirta.

Gasa don more gam lata faune ha biɓbe rewbe ,gasa bo don morire launi fere fere, da do be sodi gasa je kanti on dum launi danejum be moriri be majum be jimmiti mordi man ha yeso gefe didi.

Gilƴi, Gilƴi gotel nder kowoje ɗum tawete ha ladde ha nder gene ha nder bafe, gilɗi ɗo lata masibowol manngol ha demitirle takanas ma e yakeji ɗum waɗata gilɗi man.

Himɓe jo do darii pat mabbe bo bedo wadi jompaji be sarla fere-fere, benanta kifneje maɓɓe dum hollata alama jei koltal ko larani hausa en goto mabɓe do wadi gite nasara.

Leɗɗe je dum setti ngam nafturgo ha tiggugo laral . Nonnon bo don naftiri ha wallutugo sanyowo sannyugo garaji. Leɗɗe man guda joi.

Kowowa manga ɗo joɗi ha dow pindi fulawa ɗum gene kowoje ɗon tawe ha nder ladde, be nanta nder gese kowoje ɗon yeɗa be nanta nyamugo gene e ma leɗɗe.

Maagani lekki on ɗum ummaatoore naftirta, ngam nyawndugo nyawundiigu ɗum daamata ɓe, ɗum bo a yahata sooda haa nokkuure sorrugo lekki, ɓaawo to a heɓi umroore daga haa maskiiɓe, waato likita'en dow ko laarani njamu.

Kowowa howre on hunde on jei mari yonki den bo ɓurna fu ɗum tawete ha nder laɗɗe ha dou bafe e ma gene, kooje ɗo don nder kowoje ɗe waddata mbononda ha gesa takanas ma gesa nyebbe.

Sare sai bana mahama be nanta mahol zamanu ɗum andira sare dow sare wato gidan-sama. Nda bo lawol je nastugo sare man dammuɗe e'ma nokkuje fere waɗirama be nanta glas. Nda leɗɗeji katakoji je ɗum naftori bo ɗo wali ha leddi.

Kofi sha’i be nanta madara ɗo jooɗi i ha. nder ko ha. nder pilet dum bo biredi taitinga be kusel ɗo ha. nder pilet man, gam nyamugo ɗum ɗo nyama sha’i be nanta biredi gam ittugo welo.

Kabej, ɗo saawi haa nder leeda daneejum kaɓɓe tati. Ɗo jooɗi haa nder gumbal fewnirɗum waato andira be frij, ngam laata kare man neeɓa ta vonna, woodi kare fere bo ɗo saawi haa nder leeda ɗo jooɗi haa les.

Limanjo julurde, ɗo ɓorni jompa be sarla be gare ɗo waɗi alkibbare hifnere be nanta metelewol, ɗo dari waɗa huɗuba alamaji doggingo julde jum'ɓa, nda bo ɓeɗo feɗini mo na uraji volugo wato maicrofone.

Kwaaliiji nyebbam feere-feere, jey ɗum naffirta haa wujaago andiran ni viya man ɗo hebbini haa nokkuure sorrugo kare, ɗum caagooru mawndu anndira supamaaket, nokkuwel jey a yahata ngam a sooda kare nder de’itaare, nden bo ɓe ɗo anndini ma kala kare fuu be ceede muuɗum ɗo vinndi.

Oldiji sarka benanta pegge pere pere, ɗum lawni mu ɗum nandata be goldin, ɗo ha kosɗe benanta ha koli juɗe. ɗum godɗo naɗata ngam paune.

Injiwa hokkugo pewol, ɗum andira A.C, ɗo naftire be nanta njayri lamtarki, nden bo hokka bososel fewnugo nder sudu no foti. Ɗum ɗo waɗe ha nder cuuɗi, ɗum ɗo yare ha nokkure jei ɗum waɗata moftorle.

"Jolloji tummuɗe" ɗon wamte naftire hedi laabi fere-fere. Ɗo ɗo ɓe wamti ɗum ngam ko larani wallutugo fiotoɓe mbaggu wallira be ha hokkugo sautu ɗum ɓe mari haje.

Sare mahama be nanta mahol ko larani zamanu, andira sare dow sare wato gidansama, nda goɗɗo bo ha dow dammugal ɗo habda nastugo sare man, nder lawol jippitorde lawol man waɗama je va’utugo andira step.

Kolbaru ɗo hebbini be nanta lekki jei ɗum Naftirta ha nyaundigu. Lekki man bo lati ɓikkoi'on je Goddo mabɓititta moɗa. Amoɗna lekki ɓawo to likkitajo mana Maskiɗo do ko larani Nyaundigu tiddini ma Lekki ɗum a naftirta.

Kare jey ɗum naftirta haa haako ɗo kasi haa luumo ɗum hawri benanta tumatur ,karas, nyebbe, benanta citta, ɗum anndira tattase hawtaade be cittaaje nyaɗɗe jey anndira be taarugu.

Labbi koltaya je ɗum waɗira mahol zamanu andira fly over labbi on ko dillanta geɓe tati wodi je tokkata ha nder lesdi wodi bo je tokkata ha shaka nden wodi lawol je tokkata ha dow.

Injiwa binndi, injimawa binndi ɗo naftira ngam fi’ugo binndi, nden bo tappita ɗum vurta haa ɗerewol. Ɗum ɗon naftira ɗo man, ngam vinndugo pataakeeji, naftira ngam yerɓanngo goɗɗo, maabo vinndugo ko mara haaje haa ofis.

Leɗɗe fere-fere ɗo dari nokuwel gel hokkata goɗɗo ɗawdi no non bo nda ci’e be maholji ha ɓawo leɗɗe man. Asama bo holli bana ɗo mari dule alama waɗugo ndiyam.

Golloje, golloje ɓiɓbe leɗɗe on jei ɓuri andirego goruba ɗum bo ummatore naftirta ha yakkugo, woɓɓe fere bo una ɗabɓita condi man naftira ɗum ha nyamugo latina ɓe lekki.

Lekki ɗum buri andireki be nanta magani, ɗo naftire ngam nyaundigu. Ɗo ɗo lekki on vi'eteki boskopan, ɗo naftire bo ɓawo to maskiɓe haa dow nyaundigu yeccima a naftira ɓe lekki man.

Shaguwa manga nga sorugo kareji fere-fere je sei bana ɗum andira be supa maaket ɗum do nasta supa maaket ngam ɗum soda kare be ɗe’itare be nedda ku ɗo do ɓe holli nokkuyel je be do soda kare kujeji nyamugo ko nandi biskitji be nanta luttudi.

Shagowa manga nga sippugo kare ɗum andira be super maket, ɗum bo nokkuyel ngel a yata a heɓa kare ɗe amari haje. Nden bo ɓeɗo vindi kala kare fu dedai no sorrete ɗoɗo ɓe holli nokkuyel shuga ɗobo ɓe vindi dow naira ujunere on chede man.

dDammugal nastugo sare mangal ɗum andira get, ɗo naftire haa nastugo ba’anteji mota, nonon bo to nasti maɓɓa gam fadda nastugo dabbaji ema nastugo wurto je ummatore.

Riga juɗɗum waɗama benanta faune gudel boɗɗum je mari launi zargina benanta danejum, nden riga man bo faunama benanta karepaune jei tela'en waɗata ha daande.

Kare naftirtedum hako larani kude jangirde, ɗum hauti be binɗirɗi pensil be nanta binɗirɗi mauɗi andira maka, nda borowa bo je bikkon watde defte muɗum wakka ngam dillugo jangirde defteji fu ɗo hasera.

Gasa ɗo naftire ha morugo hore goddo latana mo paune, ɗum ɗo mora morɗi fere-fere, woɓɓe fere bo ɗo sanca gasa hubbaka gam latanaɓe paune, o ɗo o mori gasa hore mako nden o rufi morɗi man hedi yeso bakeje ɗiɗi fu.

Dammugal nastugo saare. Saare ɗo waɗe, waɗane dammugal ngam a nasta, ko a mari haaje fu nden bo a maɓɓa. Ɗo dammugal on jei mangal nastinta mba’anteji ko nandani mota.

Kare ɗo jeri ɗum hauri be nanta beskitji, nasko be nanta confilex ɗo jeri ha Shagoru maundu, ndu Sorrugo kare andira supa maket. Ɗum ɗo yaha nokuyel Supa Maket ngam Sodugo kareji fere-fere ɗum woni ha Shago man.

Haako ɗum andira perpesu defama be nanta kusel ɗo ha nder taaso danejum nda chokali bo, haako man waɗanama makariji ko nandi kare kilanta fere-fere hauti be tattase, chitta be nanta’a.

Injiwa manga, nga ɗum naftirta ha kuɗe Sakugo nyebbam Petrol, dum ɗo naftira nga ngam ɗum vurtina dotti, ema gas hautade be yebbam ɓalejam andira be bakin mai ha yake ɗum heɓi asali nyebbam je Petrol.

Goɗɗo ɗo dilla, o ɗo ɓorni toggore mako danejum andira Tishet, be sarla dammuka ɗum mari launi boɗejum be ɓalejum, o ɗo faɗi paɗe o ɗo dilla dow kolta, sira mako bo che’e on.

Tamseje shimshin ɗo sawi ha nder leddaji haɓɓi, chimchin ɗo waɗira be nanta fulawa, be nyebbam ɗum ɗo naftira shimchin ha nyamugo ngam itta belo, ɗum ɗo senda shimchin ha nokkuje lamarje ko nandi ɓangle, be luttudum lamarji.

Chokaliji, e ma kore, dum naftirte ha sare ngam ko larani defugo. Ɗum don naftira dum, ha sudu defetendu, ɗon bo naftire, ha lancugo hunde ma bo nyamirgo.

Toggore ɗum anɗira be riga bornugo je kanti. Waɗama be nanta tsari boɗɗum. Ɗum bo lemsira on je bingel pamarel bornata.

Na'ura ɗum fondata wato jayri lamtarki, ma bo fonda tabbitingo wayaji ɗo sembidina ma bo ɗi hebi ana, ɗo naftira be nanta wayaji je ɗum haurata, heɓa chaji ha na'ura man.

Mordi gasa hore debbo, ɗo mori lei lawni fere-fere ɓo ɗo o mori morɗi mako tekkuɗi nden bo ɓeɗo sankiti hore man no foti hore man do labi tas dedei no mara haje faunurgo.

Kare hokkugo sauti, waato ko nannda ni bee nanta lasfiikaji jey zamanu bee nanta DVD hawtaade e kare fere-fere ko ɗum naftirta ngam hokka sauti ɗum goɗɗo mari haaje haa saare koo ha suudu.

Jawe ɗum ɓuri andirego be worworo ɗo naftire ha paune ko larani paune reuɓe ɗum ɗo waɗa jawe nonde fere-fere ɗum ɗo heɓa jawe bo ha nokkuje sorugo kare pauneji. Ɗo jawe on je mari launi goldin.

Ardiɓe ummatore, hedi fiji lamu siyasa, ɗoɗo hoton je hollata ardiɗo lesdi nijeria, bola amed tinibu, benanta ardiɗo yebre wotoɓe je lesdi nijeria andira lebo kongires.

Koromje, koromje hunde on je ummatore waɗata ha ci'e maɓɓe gam joɗoro nden ɗum ɗo wadai ha cuɗi kimmiɗiniɗi gam ɗum fauna cuɗi man ɗo ɗo koromje on de ɗo joɗi ha nokku’el je ɗum waɗata koromje.

Ka’e ɗo jugi ha dou lawol je ɗum vo’inta koltaya ɗum bo waɗama be anniya waru go sankita ka’e man ngam sukka nokkuje kimmikiniɗe foddeko ɗum lora ɗum rufa koltaya.

Akwati fewnugo kare ɗum andira ɗum fereza, ɗon maɓɓiti, hebbini benanta nokkuje fere-fere je ɗum sigata kare ngam fewnugo, ma bo siga ndiyam, ma bo kolbaji minaras, to hautama be jairi lamtarki ɗo fewa.

Bokatiiru rooba jey penti, ɗo hebbini be nanta dankali batuure. Ɗum bo dankali feere ɗo waagi haa leddi, ɗum ɗo defa dankali nyaama, ngam itta veelo. Nden bo dankali ɗo wadda njamu, haa ɓanndu ɓiɗɗo aadamajo.

Jilloru je tummode layol on je rimata ɓikkon, ɗum bo naftira ɓikkoi man ha waɗugo jilloru takanas ma faundu je ɗum waɗata dawa ha totton, dawa ɗon waɗe ngam vinda bindi ha alluha.

Butali be nanta ɓiraɗam dum kampani sarrifi dum bo naftirtai ha hokkugo bikkon nyama, do kasi ha nder shaguwa manga ga anidra supamaket pellel a yata a soda kare mada gam a naftira.

Kare ko ɗum hutinirta haa saare, hawti benanta kofiiji ɗum yardata ndiyam, benanta konndo jey waɗugo sabulu. Ndaa robaaje fere-fere jey ɗum naftirta haa ko laarani kuɗe kilanta, ɗo jooɗi haa nder nokkuyel ngel takanas.

Defte ɗo jooɗi haa nukkuyel siga defteeji, ɗum andira layburari. Goɗɗo ɗo nasta layburari ngam o supta deftere nde o mari haaje, haa fannure ɗum o mari haaje, o janga, o faama, o ɓedda andal maako haa ɗum ko o mari.

Gaasa hore ɗon more morɗi ngam paune. Ɓe ɗo mora bo launi fere-fere. Ɗo goɗɗo on ɗo jooɗi mora hoore ɓingel debbo, ɗum bo morɗi man wari ragare. O ɗo jogi morgol jei ƙarse.

Dammugal nastugo sare ɗum andira get. Ɗo tokka totton gam nastugo ɗum ɗo tokka totton gam nastugo mba’antedi, ko nandi mota, be nanta launi ko nandani nareri wato yelo. Nden ɓe holli sare man bo hadau ɓe ɗo bili kare naftirte ɗum jei jairi nange sola.

Tumatur tai'tama perpeton ha nder tire. Ɗum bo naftira be nanta laɓi ngam taitugo; be nanta tingere wato "albasa" kanjum fu tai'tama do ha nder tire man. Ɗum ɗo naftira kare man ha waɗugo haako.

Himɓe do dari ɗiɗo gorko e debbo ,wawan en ho’itira babirawo on benanta bingel muɗum be do dari takanasma nyande ɓingel man latata waɗantegal.

Tamseje chim chim ɗo joɗi ha dow paranti wato plat, ɗum ɗo tamsira chim chim be nanta fulawa hautade be nyebbam takanas ma yake lamarji ɗi nandini bangal e ma lamarji fere-fere, ngam hokkugo ummatore.

Kare njaram fere-fere ɗum andira be minaral ɗo jeri ha nokkure sorugo ɗum hauri be milik kok benanta lakasera, ɗum ɗo bo ha shaagowa manga manga andira supa maket ngam soodooɓe wara sooda.

Tasaaje zamanu, jei ɗum andiri be kulaji ɗo naftire ha rottugo nyamdu siga, nden nyamdu man bo ho'a wakkati na hautaɗe be feutugo. Taasaje man ɗo mari launi fere-fere.

Akwatiwa fewnugo kare ɗum andiraa frish. Ɗo dari, nden bo ɗum maɓɓiti dammugal manga jei les. Ha nder man, ɗo mari launi daneejum, be nanta nokkuuje ɗum sigata kareeji. Frish ji fere ɗo jooɗi ha sera be nanta kareji ko nandani fanka. Jei ɗum sorata ha nder shaago man.

Ɗereji hokkugo kubaruji je duniyaru ɗum andira be jarida, ɗo hokka kubaruji ko fe’ata fere-fere ha nder duniyaru, yimbe ɓo ɗo janga jarida ngam famugo dedai ko kubaruji duniyaru wontiri.

Ililal ɗum ɓuri be nanta andirego tutawal. & o waɗe ngam holla darjiɗingo lesdi e ma nokkure. ililal ɗo, ɗo mari lawni ko dillanta ɗiɗi ɗo mari lawni boɗejum be nanta lawni danejum.

Debbo ɗo fauni be nanta koltal mako ɗum limse daneji hauti be shet kola juɗe juɗɗum nda Agogo be nanta Jawe o ɗo jogi Boro mako je juɗe danejum tas be Sarla o ɗo mari bo Sarka ha dande mako be luttuɗum paune.

Geene, haa nder ka’e fuɗi, den bo ɗo holla bana nokkuyel on je ummaatore rufata kare ko larani buwuri. Geene man ɗo ɗe ɗo laya, nden bo ɗe ɗo va’a hayre.

Kare ɗum naftirta ha kude ko larani makaniki'en, ɓe ɗo naftira kare man ngam fo'ndugo anda ɓilla ɗum naa'ura mari, nden bo naftira ɓe kare man ngam fista jamɗe maabo haɓɓa jamde, fere bo ɗo naftira ha jogugo.

Sudu maundu ɗum andira palo. Nokkuwel on takanas ngam joɗugo siwta. Nda labuleji ɗi sey bana, nda koromje bo ɗe sey bana, nde mari launi ko yadi benanta labuleji ɗi woni ha nder sare man.

Morɗi morɗi ɗum ɗo mora gasa ha hore debbo ɗo goɗɗo ɗo jooɗi ɓeɗo mora mo morɗi ha hore mako ngam latana mo paune non non bo labbina hore mako.

Deftere ɗon naftire ngam jangugo tarihaji kuje kimmiɗi naɗi ha lesdi ma bo duniyaru dostawe bo ha nokkure jangirde ɗo deftere on je mari tarihi Osama bin Ladan.

Hoosere maunde hollama ɗo surta, ɗum bo surɗe man to powenga waɗi wartata duule ɗum ummatore heɓata bososel heɓa ndiyam, ɗon bo ha kombi mahaloji kure benanta leɗɗeji fere-fere ha sera man.

Ha kowadirdum cha’i dum andira be lipton be viktoria fere-fere do jeri ha nokwel sorugo kare kimmiɗinidum dum bo victoria be do vindi chede man do nr btmr9 ha chagowa andira supher market

Kusel ɗo joɗi ha nder roba, kusel man ɗum kare deɗi ɗum andira be kayenchiki, rewɓe ɗo joɗi habda lotugo kusel man, nda laɓe bo guda ɗiɗi je ɗum naftirta nda ndiyam ko ɓe lotirta kare deɗi man.

Himɓe nayo, rewɓe tato, be gorko goto. Ɓeɗo fauni be paunule ko làrani al'ada maɓɓe, ɗum bo gorko man ɗo wàti koɗol ha daŋde danewol ɗum hollata al'ada himɓe yoroba'en.

Leggal chitta, be nanta bikkoi shitta man andira be tattase, ɗo ha ngesa, a ɓamti ngam a lara ɓikkoi man kanjum on to ɓendi alara vooji sai a itta ngam nafturgo.

Pali je ɗum naftirta ngam nyeɗugo ndiyam siga ɗo naftira bo takanas ha ɓikkoi makaranta ngam wanna ɓe ndiyam ha nder kula maɓɓe ɓe yaha ɓe naftira ha yake jangirde maɓɓe to ɓe nani ɗonka sai ɓe yara.

Gaasa, gaasa huunde on jey Allah hokki ummaatoore takanas ma rewɓe, nden bo ɓe naftirta ɗum ha fawnugo ɓalli maɓɓe, ɓaawo to ɓe moori. Ɗoo ɗoo, gasa on jey ɓe moori nden ɓe waɗi laayiiji moorɗi ɗiɗi ɓe jimmbiti ha yeeso, luttuɗum moorɗi bo ɓe haɓɓi ha ɓaawo.

Ilalal ɗum ɓuri andirego be nanta tutawal. Ɗon lata wakkili dou ndarnde mo-wakkilta lesdi mabo huɓɓirde. ilalal ɗo ɗo mari nonde ko-dillanta nayi hauti be nanta zargina, danejum be nanta yelo nden wodi bo giriin ɗum ha nder man ɓe ɗo vindi.

Dammugal nastugo saare nde say bana, waɗaama mahol jamanu saare dow saare waato gidansama boo ɗo mari mbulukamji waato winndoji feere-feere bee lawni feere-feere bee gilas, ɗo naftira dammugal nastugo saare ngam laawol nastugo e maa maɓɓugo.

Alluha, alluha ɗum ɓuri andirego be sayin bod, hunde on je ummatore naftirta ngam yottingo leltal. Alluha ɗo holli nokuyel on je ɗum ɗo maari asibiti, asibiti man bo takanas ɗo larana rewɓe redu'en.

Kare punkalloje ɓikkoi leɗɗe nyamete ɗum ngam beltinir ɗum ɗo sawi ha der leddaji ha der robahon andira tek awe fere-fere. Kare on je ummatore naftirta ha nyamugo ngam nana belɗum nden bo heɓa njamu ɓalli muɗum.

Domburu, dowru ɗum hunde on jey mari yonki, nden bo mari jukkire haa ci’e, Ɗo ɗo holli juuɗe goɗɗo, ɗon nder saawi haa nder rooba, waato anndra be saafa juuɗe, nden ɗo jogi domburu.

Bude littafi, huunde yonki on jey mari bileeji nden boo bileeji man ɗo fawniri bee noone feere-feere ɗum ɗo tawe haa dow baafe haa dow leɗɗe ɗum ɗo jooɗa boo ngam nokkuyel ngel ummaatoore ɗuuɗaayi yalɗirgo

Pukaraɓe ha nokkure njangirde maɓɓe, ɓe ɗo dari ɓamti juɗe be ɗo wati kare shet kolaji daneji, be nanta siketji hautade be sallaji launi toka toka, wobɓe mabɓe ɗo wati kifneje fesin kap.

Fulaawa jey ɗum waɗi be nanta njamndi ɗum bo waɗaama be alaama nonde hoore. Ɗum ɗo naftire siga haa bonngooru mahol ,ngam laata pawne haa nder suudu fere-fere.

Apul, apul ɓiɓɓe leɗɗe on jei ummatore marata haaje nyaamugo ndeni fu ngam heɓugo njamu ɓalli maɓɓe, takanas ma hokka ɓe i'ƴam njamam. Ɗo apul, jei takanas ɗum andiraa mari launi boɗeejum.

Lekki ɗo naftire ha nyaundigu. Ɗum ɗo moɗa lekki, nonon bo ɗum ɗo tufa bate je lekki. Pat bo to likita, maskiɗo andini goɗɗo nda billa muɗum, nden bo nda lekki ki yata ɗaɓɓita.

Kare ɗum ɗo nafitirta ha yake ta’ugo leɗɗe, gam sarrifa ɗum warta kakoji , ɗum hauti be nanta laɓi manga je andira zarto, nonon bo wodi jamdeji je ɗum tabbitinta gam ɗum fiya ma bo ɗum naftire ha jogago.

Kare naftirteɗe ha huwobe kuɗe vo’inol ba’anteji wato makanik'en. Ɗum hauti be nanta fulayaji je zamanu. fulaya ɗon naftira ngam fistugo jamɗe ko andinar notin nonon bo ɗon naftira ngam nanga joga jamdi.

Launi boɗejum. Launi ɓoɗejum hunde on jee ɗum sarri fitta haa babe boy ngam naftirgo. Ɗo ɗo holli bana zane ɗum zanama haa hoore leeso ɗum bo naftirte ko nandini koromje be ko lutti.

Ililal je ɗum ɓuri andugo be nanta tutawal. Tutawal ɗo wakkila dow darde lesdi. Ɗo ɗo tutawal on je mari nonde ɗiɗi, bodejum benanta danejum.

Akwatiji fewnir ɗum kare fere-fere ɗo mabɓiti ha der muɗum nda bo nokkuje je ɗum sigata kare pewde ko nandi ni piyowata be nanta pali njaram je minaras ɗi tati, akwatiji man ɗo maɓɓiti ngota bo do ha ɗo maɓɓi ɗi pad ɗi kesi.

Arɗiɗo fiji ɗogginirgal siyasa ɗon nder ummatore muɗum, yake ɗum ɗogginta lamarka takanas. Yimbe ɗo wati hakkilo ɗow mako. Da bo hukuma ko hakkilanta rento mako ɗum anɗira di eses.

Na'ura ɗum hokkata jayri lantarki wato andira janaretua manga ɗo joɗi ha nokuwel ngel takanas nda gene bo ɗo ha sera inji man ɗo naftira nyebbam ngam ummingunga nga hokka jayri lamtarki ha sare ma bo ha nokuwel kugal.

"Batir" batir mota ɗon naftire on ha hokkugo mota wato hite ɗum nga naftirta ha naftirago be fitilla mota man maabo on ho’a batir on naftira ha jayri ɗum on mari haje.

Ɓingel wamde ɗod dari ha kombi mahol, ɗum ɗoddura wamde gam rima, hebbina, ɗum ɗoddura wamde, bo gam ɗum sora dum heba chede, wamde ɗon naftire ha ho’ugo kare, yarugo nokkuyel, daga nokkuyel.

Lawol kolta ɗo hebbini be nanta ba’anteji mota, be nanta kekena pep, hautade be mashinji taya ɗiɗi, lawol man ɗo mari senditare ha shaka, wodi bo leɗɗe je hokkata jayreyi lamtarki be jemma.

Saare mahaande benanta maadi zamanu, ɗum waɗama saare doo saare, waato gidan sama ko dillanta va’itol tati nda bo na'uraji ko feunata saare man.

Ka’e koseje mauɗe ɗo yoyotiri nden himɓe ɗo haɓɓi ɓoggi ngam tokka yaɓugo ha dow koseje man woɓɓe fere ma ɗo va'i ha dow man dari woɓɓe fere ɗo jooɗi ha sera nda bo baafe je leɗɗe fudi ha sera haire man ha les.

Dammugal nastugo sare ɗon waɗe gam maɓɓa sura sare man. Nden nda keji wato sudu je dum naftirta ngam durgo gertoɗe, agwagwaji, e kunandi be bannin do dari ha kombi dammugal man.

Hosere ɗo hebbini benanta kanqara. Kanqara ɗo rufi maɓɓi nokkuje fere-fere je hosere man, ɗo ɗo latan pellel pewngel, ɓurata sembe no goɗɗo nufata.

Na ura waɗugo lisafi. Ɗum anɗira ɓe nanta kalkiloto. Ɗo naftirai ngam hokka ma ketari ko larani cheɗe. nɗen ɓo ɗo naftirai ha filotoɓe, wato ɓiɓɓe lumo. Ɗon naftira ɓo ha jangirɗe ɗum ɓo ɓikkoi makaranta naftirta.

Unordu woɓɓe fere ɗon inna ɗum wawru, hunde on je ɗum naftirta ha sare ngam unugo ko larani nyamande, ko nandi e gauri, butali, ema unugo kare je ɗum naftirta ha hako ko nandi ni tattase, tomatur, tingere.

Ɓiɓɓe siyasa ɗon nder yadu ɗum anniya ɗabutugo bawal ɓawo ummatore, goto mabɓe mo lati bo ardaniɗoɓe ɗo wati jampa be sarla be gare oɗo wati hifnere, ɗum alama bawal ɓawo konkoso, nden oɗo wati glas bo ɓaleje.

Tasoo jei ɗum andiri be nanta kuula ombitama nden nda tasel jei ɗum naftirta li’o waɗugo haako ha nder kuula man kanunma wurtinama ha yaasi be maɓɓole man guda ɗiɗi.

Paaɗe je moɓi kos ngal andiraɗum saw ciki. Goɗɗo ɗo faɗɗi paɗe muɗum joɗi. Nden bo paɗe ɗo naftire ngam faddugo goɗɗo ha ya ɓugo gi, e, jamɗe ema yaɓugo dottiji ko nandani chiraka.

Dammugal nastugo sare mangal, ɗum sare bo jei mahira mahol zamanu, sare dow sare, nden dammugal man bo andra get don naftre ha nastungu ba anteji ko nandira mota be nanta keke napep, nda dammugal pamarwal bo jei nastugo ummatore ndefu nde don maɓɓi.

Kabej be nanta baafe salak, jey ɗum naftirta haa kujeji defego, ɗo ɗo haa nder pilet, nden bo ndaa kusel gertogal haa sera, ɗum pat ɗum kare on beltinirɗum, jey nyaamugo.

maadi shagoji mauɗi ɗum andira, Kairat pilaza, nokkuyel on ngel ummaatore warata sooda kareji fere-fere, haa nokkuyel man, nden nda mba’anteji ɓo ɗo dari haa babal darnugo mba’anteji.

Leggal fuɗi hakkunde ka'e, nda ka'e man ɗo tari leggal man, kangal bo ngal heɓi ngal mauni har ngal waɗi baafe, ngal wawan ma ngal hokka ɗowdi latan kilniɗum.

Maudo hakkilano fijerle bol kosɗe, ɗo dari ha shaka babal fijerde man oɗo yabi bol oɗo fauni be nanta kare tii shed danejum be sarla ɓaleha, oɗo waɗi bo paɗe je ɗum naftirta ha fijugo bol, oɗo haɓɓi agogo mako ha juɗe.

Injiwa tapputugo ɗereeji ,ɗum anndira pirinta maacin. Ɗo jooɗi ngam fiigo ɗereeji binndaaɗi, maabo vinnda binndi kesi. Inji man fiina maaɗa haa ɗerewol ,maabo a waɗa deftere.

Ummatore ɗo ha nder kombowal joɗi be nanta kare boɗejum, ɗo haɓa erugo ndiyam ngam dilla nokkuyel ɓe mari haje, ɗum ɗo naftira kombowal ngam ernugo kare ema ummatore ha nder mayo, ma bo nokkowel ngel ndiyam yuutini.

Goɗɗo ɗo fauni be nan ta kare ko larani al'ada dondonu mako, ha kareji man kuje kimmiɗiniɗe benanta ko larani bafe je bandu ger tode.

Gasa, gasa hunɗe on je ummatore rewɓe takanasma faunirta ɓe majum, heɗi morugo. Ma ɓo morɗa gasa man lata launi fere. Nonnon woɓɓe fere ɗo ho’a gasa man haɓɓa latana ɓe kuɓɓa.

Shagowa manga, je sippugo kareji fere-fere, bo goɗɗo yahata haa nokuwel man, nasta sooda kare ko mari haaje, hede yebre ɗo ni ɓe holli wato nokuwel je ɓe ɗo kasi kare ɗum andira be nanta makarooni.

Bawe butali wubtama ɗo wali, woru nder majil ɓoltama wangini gabbe butali man, ɗum ɗo wula butali keccum ngam ɗum yakka, ɗi guladi ɗum ɗo defa butali kecci, nonnon bo to ɗi yori ɗum ɗo nama wartira kurori defa nyiri nyama.

kifneje je zaman je rewɓe naftirta ha faunugo wato sudda ko’e mabbe kifneje man bo do wade launi fere-fere do do kifneje on je mari roba dum a habbata ha hore mada gam an nyukkina gasa hore ma

Kare kecchum, ɗum hauti ɓe nanta tumatur, tingere, salak he’ama ngam nyamugo, ɗum ɗon nyama salak ngam ittugo welo ema waddugo njamu ha ɓandu.

Luwe je hore jaudiri jauɗi on guda ɗiɗi jaudiri daneri be ngori bo bana ɓaleri luwal hunde on jei jaudiri ma bo dabbawa naftirta ngam faddugo hore muɗum to har habre ummi.

"Deftere ɗo vinde ngam famtina ummatore dou ko larani jangirde deftere ɗo vinde sige ha nokkure fere fere dou ko larani famtingo ɗo do deftere on nde mari tarika dou ko larani nasin an mitwafiri wato kuɗe ko larani nyaudigo.

Sare mahama benanta tsari je zamanu wato sare dou sare andira gidan sama mabo ɗum lata nokuyel ta kanas bana kampaniji maabo shagoji.

Defteji fere-fere ɗo sigi ha nokkuwel ngel takanas jei sigugo defte, ɗum ɗo vinda defte ngam ɗum janga, ɗum ɗo vinda defte ngam sigugo tariha, ɗo ɗo defteji on je hollata diina islam ɗum bo vindirama hedi launi fere-fere.

Fijoɓe bol kosde benanta mo hakkilanta yake fijerde man wato pufowo holli alama ɓe heɓi ɓilla soinde famtotiral hakkunde fijoɓe man ɗum bo kanko mo fufata man wari ɗo famtidiraɓe.